Niriba ayi n zaya n ŋmɛri boaɣasa do'yino gulovs nyɛla zaɣa sabinli ka ŋunbala maa dini nyɛ buluu o yela singileti piɛlli ka ŋun bala maa ye liiga sabinli niriba be kpaŋ n yuuni ba bɛ yino yela singileti piɛlli baaji nima be bini ŋmɛti Boɣasa ŋɔ sheli ŋɔ.

Paɣa so n kohari niɛma o.kpabila o bia ka pa sari sabinli do'so biɛni ka tirita ka paɣa za o luɣuli ka nyaɣi baaji koliba nima tam teebuli zuɣu niɛma la bɛ zaŋ yili yili koliba ŋɔ gbini do'sheba za nyaanga ha.

Niriba m-be diɛma shee bɛ shɛba yela liiganima ka shɛba bɛ ye liiganima bɛ so beni ka gbubi o liiga o nuu ni ka wuɣi o bɔɣiri ka so beni ka pili zipili sabinli shɛba beni ka pini bɛ zuɣu paɣiba be bɛ sani dobba gba beni bɛ nyɛla Ninvuɣubɔbigu ka laatinima nyo.

Ashibiti n bɔŋɔ ka bi tibiri bara nima bata nima ahɛba zime ka shɛba doya nɛsi nima ŋɔ yela liiga piɛla bari nima ŋɔ so yela chinchini nɛma ka bɔbi bɔbiga ka so ye liiga sabinli ka zaŋ dufeli baɣili o luɣili.

Niribi n niŋdi piibupiibu piibupiibu kpamba ŋɔ puuni so pilila zipili piɛli ka zaya kabi so nyɛ paɣa ɔ ʒimi ban piiri ŋɔ sɔ yela liiga piɛli ka paɣaba be bɛni dabi gba be bini. silimiinsi gba beni silimiinsi beni ka nyaɣi baaji kpakpa ninkpara

Dobba n-kpe m-be loori ni ka niriba pam be paaki ni n-guli ba bɛ bodigaadinima ŋɔ yela neen'sabila ka kpa ninkpar'sabila bɛ so gbubila marafa Ninvuɣubɔbigu m-be paaki ŋɔ ni bɛ shɛba yela liiga piɛla ka bɛ shɛba ye liiga ʒɛhi tanti be paaki ŋɔ puuni.

niraba n bɛ kootu duu puuni ndiri shahara bi niraba ayi ʒɛmi ka shab ʒiya paɣa bɛ bi ni ka kpa ninkpara maik bɛ bi so tooni bondiri tam teebuya ŋɔ shɛli zuɣu kapu tam teebuya ŋɔ shɛli zuɣu takariti gba biɛni kikaa bɛ duu ŋɔ puuni

niriba n bɛ zijligi sitɛshɛni b gbala be baaji nima paɣ' so bɛni ka kpa ninkparisabila do so nyɛla baa sabinli ziligi nɛm ŋɔ nyɛla zaɣ' piɛli ka zaɣ' ʒiɛhi gabi dini latipoli gba bɛni baaji nim gba bɛni tɛbuli bɛni pali bɛni

Dobbi m-be duu puuni m-minda bɛ nyɛla bɛ dobba ayi bɛ yela liiga piɛla ka yino gbubi mɔpi ka yino gbubi gaɣili ka niŋ nusuriti ka di nyɛ zaɣ'dozim bɔɣati be bɛ duu ŋɔ puuni duu ŋɔ bɛ peenti li la zaɣ'piɛlli binyɛra be kolibanima ni tamya.

Dabba n-ʒiya ŋmɛri timpana do so za bɛ nyaaŋa ka ye liiga piɛlli bɛ shɛba yela chinchini nɛma bɛ so yela biŋmaa shɛba be kpaŋa n-yuuni ba bia be bɛ nii bɛ bela kodu tia gbuni bɛ ʒila yili sambani ni yili maa peentila zaɣ'piɛlli.

Doɣite n-tiri bia tiim bia ŋɔ ʒila o ma naba zuɣu doɣite ŋɔ niŋla nye'pɔbirigu ka kpa ninkpara o ma ŋɔ ʒila kuɣu zuɣu shɛba beni ka pa sariti zaɣ'piɛla piɛla bɛ shɛba zami tihi be bɛ ni be shɛli polo ŋɔ moto gba beni.

Paɣ mini o bia nbɛ filaawasi yɔɣbu puuni paɣ ŋɔ yɛla liiga zaɣ dozim ka su nusirti o pili la zupiligu ka bia ŋɔ mi gbib sua o nuu puuni bɔɣti nima bɛ bsani gbambili gba bɛni tihi zooya be nyaaŋa be yili gbini ka be bɛ

Niriba n-yaɣiri palli bɛ nyɛla bɛ Ninvuɣubɔbigu paɣiba ni dobba Silimiinsi ni gbansabila yiya be bɛ ni be shɛli polo ŋɔ tihi gba zooya ni polo palli ŋɔ zuɣu bɛ zaŋla peenta piɛlli booibooi samboodinima bɛ ni be shɛli polo ŋɔ.

Toondana n chana ka boad gad nim ʒa o lɔɔri maa gbuni boadgad nim maa nyɛla bɛ niribi a yobu lɔɔrinim bɛ nin polɔ. di nyɛla lɔɔri bɔbigu. bɛ zaa nyɛla lɔɔri sabila.do shabi zaya n salutira bi pilila zi pilit

Doo n kpe m be loori puuni ka pili zipil'ʒee ka wuɣi o boɣu o yela liiga piɛlli ka do sheba goli o lori maa niriba pam n biɛ loori ŋɔgbini bɛ sheba yela binŋmahi polinsi gba be loori maa gbini sheba biɛni ka gbibi filaaki nima.

Saraka ni m boŋɔ polisi nima be saraka ŋɔ puuni so nyɛla ŋun koona ka so jinjiɛm ʒee ka ye liiga piɛlli ka so be saraka duu ŋɔ puuni ka gbibi gaɣali niɛma be o duu ŋɔ puuni goriti gba biɛmi polinsi ŋɔ gbibila dari bɛ yela liiga sabla ka pili zipilti.

duu n bɔŋɔ ka bi peentili zaɣ piɛlli kuɣu waɣanli bɛ duu ŋɔ puuni ka du fɛ sabila pa dizuɣu teebuli bɛ duu ŋɔ puuni ka kapu bihi bɛ dinni lapu piɛla n tam teebuli ŋɔ zuɣu woodurop bɛ duu ŋɔ puuni fulaawaasi bɛ duu ŋɔ puuni duu ŋɔ dundoli nyɛla biraawn

Do'so biɛni ka ye liiga ʒee ka zaŋ o voti ni o niŋ gbambili puuni cheche be bini be sheli polo ŋɔ benchii biɛni kuɣu biɛni do'so biɛni ka zaŋ o nuu tabi o zuɣu loori ʒee gba be bɛ nyaanga ambrada ʒee mini zaɣa dozim gba biɛni.

Paɣaba n bɛ daani bi gbɛmdila naanzuwa bi so yɛla liiga ʒiɛ ka zaŋ o nuu gbubi naanzuwa ka so bɛ o nyaanga ka gba yɛ liiga ʒiɛ loori bɛ bi ni bɛ shɛli polo ŋo gbambili gba biɛni kapu nim biɛni

Doɣate n diri o bara fiila doɣate ŋɔ yela liiga piɛlli ka ga woochi ka gbibi takara piɛlli o nuuni ni pen bariŋɔ gbibila baaji sabinli ka ʒi kuɣu zuɣu o zaŋ o nuu pa teebuli zuɣu doɣate ŋɔ teebuli zuɣu takarti biɛni bukunima biɛni tima biɛni kogaɣali biɛni.

duu puuni n bɔŋɔ ka buku nim pa teebuli zuɣu ka nim gba tam teebuli ŋɔ zuɣu pilɛt biɛni ka mɔri bɛ di puuni fulaawɛs bɛ duu ŋɔ puuni bi zaŋ Anfooni nim yili dikpuni bi peentila duu ŋɔ zaɣ piɛlli woodurop biɛni ka gaɣali bɛ di puuni

Ashipti ni m boŋɔ ka bɛ kpehiri bari sheba kom saamba beni n yuuni barinima ŋɔ bɛ so yela liiga piɛla ka zaŋ o nuu dihi o shee ka so biɛni ka ye liiga sabinli ka gba zaŋ o nuu dihi o shee o bobila bob'sabinli barinima ŋɔ so yela liiga piɛlli ka yiɣisi ʒia.

Doo n zayaka kpahiri o nua ka bɛ zaŋ sipiika nima kpa o noli ka sheba zaya ka gbibi bɛ fooni nima ŋmahiri o doo ŋɔ yela liiga sabinli ka mali zab'piɛlla do'so gba biɛni ka gbibi kamara sabinli ŋmaara o gala woochi o nuu puuni yiya be bɛ nyaanga.

bipuɣimbila n-ʒi cheche zuɣu cheche maa nyɛla zaɣ' sabinli kpaliŋa ka so ʒi m-be bia ŋɔ nyaaŋa so beni ka gbubi lɔba baaji ka so ʒi baaji bipuɣimbil' so beni ka zaŋ o nuhi labi o nyaaŋa o sola jinjam vakahili

Pariisi m-bɔŋɔ Ɛfotali n-zaya ŋɔ niriba za digbuni bɛ shɛba ŋmaarila foto nima ka so beni ka ye liiga piɛlli ka gbubi o fooni so beni ka ye liiga piɛlli ka nyaɣi baagi sabinli paɣ' so gba mini do' so n-chana paɣa maa mali la zabiri pam

Niriba n gariti goota gbini bia be bɛ ni o yela liiga ʒee do'so gba biɛni ka ye liiga ʒee ka piri namda muna goota ŋɔ puuni loba nima biɛni gaɣa biɛni bɛ zala mopili duu gbini ka di chemsi nima yirina do'so gba duri darigu ni o yaɣi goota o gbibila loba baaji.